yadda asibitocin haihuwa ke kawo tallafi wajen shayar da jarirai ɗakunan haihuwa wato ɗakunan haihuwa na asibiti suna da suna taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa shayar da jarirai da kuma tallafa wa iyaye mata wajen samun sauƙin nono ga hanyoyin da ake bi don temakawa uwa wajen shayar da jaririnta ilimantar da uwa akan amfani na shayar da jariri asibitoci suna bada ilimi kan amfanin kan amfanin nono ga jariri da uwa likitoci da ma'aikatan jinya suna bayani akan yadda shayarwa yake kare jarirai daga cututtuka da kuma kare lafiyar uwa temaka wa uwa da fara shayarwa nan take bayan haihuwa ana ƙarfafa shayarwar jarirai cikin awanni biyu bayan haihuwa hakan yana ƙara ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin uwa da jaririnta da kuma temakawa wajen samar da isashshen nono samar da ma'aikata masu samar da ma'aikata ciyarwa masu ƙwarewa wasu asibitoci suna da ƙwararru da ake da ake kira lactation consultants wanda ke koyar da wanda ke koyar wa mata hanyoyin shayarwa da suka dace yanda za'a riƙe jariri yadda ze kama nono da kyau hanyan rage zafin nono da matsalar nono me tsananin tauri hanyar matsa nono idan uwa zata iya shayar da ɗanta kai tsaye kyautata yanayin ɗakin haihuwa dan sauƙaƙa shayarwa wasu asibitoci suna samar da ɗakunan shayarwa dan kwanciyar hankali da sirri na mata masu shayarwa haka kuma ana rage shigar baƙi da ɗakin da uwa da jariri domin samun lokaci me kyau na shayarwa ana baiwa jariri madarar roba se idan ya zama dole asibitoci suna ƙoƙarin hana bada madarar roba sai dai idan likitoci sun bada shawarar yin hakan wanda yana ƙarfafa uwa ta cigaba da shayarwa da nonon ta ilimantar da iyaye akan abinci da kiwon lafiya ana koyar da uwa irin abinci me gina jiki domin samun isashshen nono ana gargaɗin uwa kan abubuwan da zasu iya hana nonon ta fitowa kamar shan taba ko shan giya temakawa mata masu matsaloli wajen shayarwa idan uwa tana fama da matsaloli kamar nono me tauri da ciwo, ƙarancin nono, jariri me kasa kama nono za'a bata shawara da ze temaketa wajen magance waɗannan matsaloli samar da tallafi ga bayan uwa ta koma gida asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya suna ba wa uwa shawari akan yadda zata cigaba da shayar da jaririnta a gida ana kuma iya bada lambar waya da wuraren da za'a iya samun ƙarin temako idan buƙatar hakan ta taso

yadda ake haɗa tsaftace hannu cikin ayyukan yau da kullum tsaftace hannu yana da matuƙar mahimmanci dan hana a ɗau cututtuka da kare lafiya ana iya sanya ana iya sanya tsaftace hannu a cikin ayyukan yau da kullum ta hanyoyi masu sauƙi da kuma inganci wanke hannu lokuta wanke hannu a lokuta masu mahimmanci akwai wasu lokuta da dole ne a wanke hannu domin hana cututtuka na farko kafin kafin da bayan cin abinci bayan amfani da banɗaki bayan shaƙar hanci atishawa ko tari bayan taɓa dabbobi ko tsuntsaye bayan shara ko tsaftace gida bayan shafan ruwan jiki wato wato jini, fitsari, majina, amai da sauransu sannan kafin da bayan kula da jarirai ko tsofaffi idan mutum ya saba wanke hannun sa a wannan lokuta ze kare kansa daga cututtuka da ke yaɗuwa ta hanyar yi amfani da sabulu da ruwa sabulu da ruwa suna cire ƙwayoyin cuta daga hannu idan babu ruwa da sabulu ana iya amfani da sanitizer domin kashe ƙwayoyin cuta a tabbatar da an goge hannu da kyau ba wai kawai a shafa ba

Tsare-tsaren ke'bewa a cikin wuraren kiwon lafiya sunada matu'kar mahimmanci wajen hana yaduwar cututtuka masu saurin yaduwa. Ta hanyar samar da wani bango na zahiri da kuma na tsare-tsare tsakanin wanda suka kamu da cututtuka da kuma sauran mutane. Wadannan matakaine dasuke taimakawa kwarai dagaske wajen kare ma'aikatan lafiya, marasa lafiya, kai harma da ba'ki wato mutanen dasuke zuwa gaida mara lafiya daga kamuwa da wadannan 'kwayoyin cuta masu illa. Akwai hanyoyi da dama da tsare-tsaren ke'bewa ke hana yaduwar cututtuka, daga ciki akwai, Na farko Amfani da kayan kare kai. Ma'aikatan lafiya sukanyi amfani da safar hannu, riga mai kariya, takunkumin fuska wato facemask da abun rufe ido domin hana kamuwa da cuta ta hanyar ta'ba kokuma nunfashi. Na biyu: Akan dauki matakan tsaftace hannu, akan tabbatarda an wanke hannuwa da sabulu kokuma sinadarin kashe 'kwayoyin cuta. Yin haka na hana yaduwan cututtuka masu saurin yaduwa. Akan ta'kaita zurga-zurga musamman ga marasa lafiya kai harma da malaman lafiya. Marasa lafiya dasuke 'kar'kashin kebewa ana hanasu yin zirga-zirga a asibiti domin hana domin rage yaduwar cutar. Akan ilmantar da ma'aikata, na hudu kenan. Akan dauki lokaci a ilmantar da ma'aikata A sanar dasu illolin yaduwan wadannan 'kwayoyin cuta, yin hakan akai akai yana tabbatar da cewa ana bin dokokin ke'bewa yadda ya kamata wanda ke taimakawa wajen da'kile yaduwar cututtuka a wuraren kiwon lafiya. Wannan kadanne daga cikin wasu matakai da akan dauka wajen tabbatar da cewa an ke'be kuma an hana yaduwar cututtuka masu saurin yaduwa. Ta wannan hanyoyi hadarin kamuwa da cututtuka masu yaduwa a wajajen kiwon lafiya yana raguwa sosai kuma hakan na taimakawa wajen tabbatar da lafiyan majinyata, ma'aikata da kuma ita kanta asibiti

? Yadda abinci ke tasiri a cikin ciki na dan nakasa ko matsolin haihuwa.? Abincin mai inganci ya na da matuƙar mahimmanci ga lafiyar uwa da jariri, yayin ɗaukar ciki. Rashin isashshen abinci,? ko cin abinci mara kyau na iya haifar da matsaloli masu tsanani. Kamar nakasan haihuwa, ciwon jiki ga uwa,? da wahalar rayuwa.? Mahimmancin abinci mai mahimmancin abinci mai gina jiki a cikin ciki.? Yayin ɗaukan ciki macce na buƙatan ƙarin abinci mai wadataccen gida jiki.? Domin ingan? domin inganta cigaban jariri? Daga kwakwalwarshi, da gaɓoɓin jiki su samu cikakkiyar gini.? Ƙarfafa garkuwar jiki.? Yana taimakawa uwa da jariri wajan gojewa cututtuka.? Kare haɗarin haihuwa da matsalolin lafiya. Abinci mai kyau yana rage hatsarin haihuwa da wuri, ciwon jini da haihuwa da wahala.? Rashin abinci mai kyau yanada hatsarin nakasa, da kuma matsaloli a cikin ciki.? Idan macce mai ciki bata samun? isashshen abinci mai gina jiki, hakan na iya jawo mata matsaloli kamar nakasa,? haihuwa.? Rashin sinadarin folic acid na iya haifar da matsalar kwakwalwa,? da ƙashin baya,? wato? lakar jiki,? lakar baya.? Sannan rashin vitamin A ya na iya haddasa matsalolin,? gani ko nakasar idanu ga jariri.? Sannan rashin iodin na iya haddasa matsalar girma. da cigaban kwakwalwa.? Matsalolin haihuwa.? Jini mai ƙaranci.? Rashin ion na iya haddasa zubar jini,? da gajiya,? ya na sa macce ta galabaita yayin haihuwa.? Tashin jini.? Rahin sinadarin calcium da magnesium na iya haddasa matsanancin hawan jini,? wanda zai iya hadda haihuwa da wuri,? ko cutar uwa.? Haihuwa da wuri. Rashin abincin mai inganci yana iya hana jariri girma yanda ya kamata, wanda ka iya haddasa haihuwarsa kafin lokaci.? Inda ake samun abinci mai kyau a cikin ciki.? Macce mai ciki tana buƙatar samun abinci mai wadatattan gina jiki? kamar su folic acid.? Ana samun sa ne a cikin zogale,? da kayan lambu masu kore,? wake da garin alkama.? Iron.? Ana samun sa a naman shanu, kifi, wake, da gyaɗa.? Sinadarin calcium.? Ana samun sa a madara, nono, ƙwai, da kifi.? ma'ana abinci mai gina jiki.? Ana samun shi a cikin nama kifi wake.? Sannan akwai sinadarin vitamin A, da C.? Ana samun shi ne a cikin kayan? a cikin karas lemu da mangoro.? A ƙarshe dai abinci mai gina jiki, abinci mai kyau yanada matuƙar tasiri wajan hana nakasa a haihuwa, da kuma kare matsaloli dake tattare da ciki da haihuwa.? Macce mai ciki tana buƙatan samun isashshen,? abinci mai gina jiki domin lafiyarta da na jaririnta. Rashin kula da abinci yana iya hadda matsaloli masu tsanani kamar nakasan kwakwalwa,? rashin girma da wahalar haihuwa.?

Inda abincin mai ke tatsiri hatsarin ciwon suga a cikin jiki ciwon suga na ciwon suga na cikin jiki cuta ce wace ke faruwa ga wasu mata masu ciki inda suka a jini fiye da inda ya kamata, wannan matsalar na iya shafar lafiyar uwa da jariri idan ba'a kula da ita ba ɗaya daga cikin manya abubuwan dake hadasa ciwon suga na cikin ciki shine abinci marasa kyau musamman wanda ke yawan musamman wanda yake ɗauke da yawan sukari saboda haka abincin mace mai ciki yana taka muhimmiyar rawa wajan hanata ko hadasa wannan matsalar inda abinci ke haddasa ciwon suga na mai cikin ciki mai ciki cin abinci mai yawan kabohidirate da sukari kabohidirate suna da rikewa da daman sukari a cikin jiki idan mace na cin abinci mai yawa kabohidirate kamar shinkafa, fata biredi, taliya da kayan zaƙi, hakan na iya haddasa sukari a cikin jini abinci mai yawan sukari kamar lemo mai zaƙi alewa cakulat, suna suna sa da ko jiki ta kasa sarrafa sukari yada ya kamata abinci wanda yake da sinadirin fiba Fiba na taimakawa wajan rage yawa sukari a cikin jini kuma yana hana ƙiba idan mace bata cin abinci mai kamar hatsi, wake da kayan lambu za'a iya samun hatsarin ciwon suga na cikin ciki cin abincin mai yawa kitse abinci mai yawan kitse yana hana Insulin yin aiki yanda ya kamata sinadirin Insulin yayi aiki inda ya kamata, wanda ke hadasa sukari misali nama mai kitse abinci mai abincin da aka soya kamar doya nama, da kayan ciye-ciye kamar dankalin turawa suna ƙara hatsarin ciwon suga cin abinci da rana ɗaya cin abinci da rana da da idan mace mai ciki tana cin abinci mai nauyi dayawa a lokaci guda yana iya haddsa wahalar sukari a cikin jini rashin cin abinci mai lafiya da idan mace bata cin abinci mai kyau dake ɗauke da issassun sinadirin gina jiki kitse masu kyau da kabohidirate masu amfanin jiki zai iya samun matsala wajan sarrafa sukari yada ya kamata tunda mace mai ciki zata cewar suga na cikin ciki ta hanyar cin abinci rage cin kabohidirate masu saukin narkewa cin abinci mai ɗauke da fiba ko sinadiri mai gina jiki gujewa kayan zaƙi da abinci mai yawan sukari cin abinci a hanyoyin

Mahimman sinadaran gina jiki da mace me ciki ke buƙata dan ingata girman jariri Lokaci, lokacin daukan ciki mace ta na bukata a cikin ginin gina da jiki domin tallafa da girmar jariri da lafiyar ta wannan sanadaran ta na taimakawa domin kwakwalwa shi jini da sauran raɓoɓi da sauran gaboban jariri sannan, su na kaya uwa da matsalolin lafiya a nan ga jerin su, na da suka fi mahimanci a nan ga jya da suke taimakawa wajen lokacin daukan ciki folic acid ko kuma vitamin b9 ya na hana na kasa kwakwalwa da kashin baya kamar kamar lakar baya ya na taimakwa wajen samar da sabobin kwayoyin jini da hanu da hana jiwon jini a na samun sa a zogale, alaiyaho, kabeji da sauran kayan lambu masu kori, wake, geda, alkama da garin masara. nan akwai kwaya magani da likitocci ke bayar a asibiti jini ya na taimakawa wajen sawar da ishashen jini domin jigilar oxygen da jariri, ya na hanna ya na hanna citutukkar jini wanda ka iya da gajiya da matsalolin haihuwa a na samun sa a cikin nama kamar na shanu da raguna, kifi da kayan ruwa. kamar kifi sannan a na samun sa a cikin wake, geda da kwai. Sunnadari calcium, ya na taimakawa wajen gina kasussuwa da hakoran jariri. Ya na hana matsalolin tashin jini da ciwon tsoƙoƙi a na samun su a madara, nono, cikwi, kifi mai laushi kamar saidin da kifi mai kashi mai laushi, a na samun shi kuma a kayan lambu masu kori zogale da alayaho,? da abinci mai gina jiki wato protein, ya na taimaka yan gina rabobin jiki jikin jariri kaman kwakwalon zuciya da tsoƙoƙi, ya na karafa karkuwar jiki domin kara uwa da jariri da kacuccuka. a na samun su a cikin nama, wai, madara, kifi, wake, doya da geda. sanan sinnagarin Fattic acid, ya taimakawa? kwakwalwa da idon jariri. Ya na hayan haihuwa da wuri da kuma ragewa da kuma ragewa da dan ciccutukkan zuciya, a na samun sa ne a cikin kifi mai zetu da mai kwakwa, geda da goro. Tsanan sanagaran vitamin d, ya na taimakawa wajen shayar da karshen dambu kasa kashi da hakorin jariri, ya na hana matolian ciwon kashi da rauni, da raunin kashi, a na samun sa a rana. wato rana ta ke duka a fata, madara da kwai, tsanan kifi kamar saidin.

Yadda sinadarin calorie suke ƙaruwa a ciki a lokacin ciki da adadin da ake buƙata a rana. Lokacin ɗaukar ciki, mace na buƙatar ƙarin calorie don tallafawa girman jariri da lafiya. Calorie su na da ƙarfi don ayukkan jiki, kamar bunƙasa jariri, samar da jini, kare uwa daga gajiya. Yawan calories da mace mai ciki ke buƙata, ya dogara da na farko matakin ɗaukar ciki, sannan yanayin jikinta da yawan aikinta a rana, ko ta na da aiki da jariri ɗaya ko fiye, ko ta na ɗauke da jariri da wuce ɗaya. Yawan calories da ake buƙata a lokacin, gaɓa-gaɓan ciki, watanni ɗaya zuwa uku, wannan lokaci mace ta na buƙatar ƙarin calories fiye da na da, ta na buƙatar ace kimanin dubu ɗaya da ɗari takwas zuwa dubu biyu na calories a rana. Mafi mahimmanci shi ne cin abinci mai gina jiki domin samar da sinadarin da jariri ke buƙata kamar su folic acid, sinadarin ƙarin jini wato iron, da abinci mai gina jiki, watanni huɗu zuwa shida. A wannan lokaci jariri ya na iya fara girma cikin sauri. Mace na buƙatar ƙarin ɗari uku zuwa ɗari uku da hamsin kowace rana. Jimillar calories da ake buƙata ya kai dubu biyu da ɗari biyu zuwa dubu biyu da ɗari uku, kowace rana, ana buƙatar ƙarin, abinci mai gina jiki, calcium, da omega three don cigaban ƙwa- kwalwa da ƙasusuwa, watanni bakwai zuwa tara. A wannan mataki jariri ya na iya girma sosai, kuma ya na buƙatar ƙarin abinci daga uwa. Mace na buƙatar ƙarin calories ɗari huɗu da hamsin zuwa ɗari biya a rana. Jimillar calories ɗin zai kai dubu biyu da ɗari huɗu zuwa dubu biyu da ɗari takwas kowace rana. Ana buƙatar ƙarin iron don hana hawan-jini da hana ciwon jini, da kuma abinci mai kyau domin sauƙaƙa haihuwa. Misalin abinci mai kyau da ke ɗauke da yawan calories, abinci mai kyau don ƙarin calories sun haɗa da; mutum zai iya cin kofi ɗaya na shinkafa, wato, mai ruwan ƙasa, sannan kofin wake da gyaɗa, Sannan nama da kifi mai nauyin gram ɗari, ƙwai guda ɗaya, kofi ɗaya na madara, kofi ɗaya na zogale ko alayyahu, ayaba guda ɗaya, man zaitun ko man kwakwa. Abubuwan da ake buƙatar gujewa; kayan zaƙi masu sikari mai yawa, kamar lemu mai gas, cakulan na alewa, su na iya haddasa ciwon suga na cikin ciki, abinci mai yawan kitse da mai kamar nama mai kitse da abinci mai soyowa kamar dakalin turawa, shan giya ko shan sigari, shan kofi da shayi mai yawan kafe, shan kofi. A karshe dai buƙatar calories na ƙaruwa a hankali a lokacin ciki. A farkon wata uku na farko mace na buƙatar ƙarin calorie sosai, amma daga wata na huɗu zuwa tara, ta na buƙatar ƙarin uku zuwa ɗari biyar a kowace rana. Ya na da kyau mace mai ciki taci abinci mai gina jiki kamar hatsi, wake, nama, madara, kayan lambu, da ƴaƴan itatuwa, domin samun isasshen kuzari da lafiya jariri.

Uku na abinci da ajerin da ake bukata da lafiyayen jiki matumar jiki ta na bukata abinci mai gina jiki domin tallafawa cigaban jariri da kuma kara lafiyar ta a na bukatar cin abinci mai kyau dadai toh, wanda ya fanci duk? na abinci guda biyar, a nan? mai ciki ya kamata ta ci ko wani rana. hatsi da abinci masu gina jiki Ya na ba da kuzari da aiki domin kasa jariri, fibre da hana kunburin ciki da ciwo da baccin ciki. Misalin abincin sun hada da shinkafa, alkama, gero, dawa, doya da masara tsanan akwai kunun tsamiya, gunun geda da tuwon gero, alayaho da ake bukata. Kofi shida zuwa takwas na hantsi a rana, da tuwo kofi na shinkafa ko lemu. Sanan nama, kifi wake da abinci ma su dauke da sadarin gina jiki. yana ba da protein don mur kasa guraban jiki kaman kwakwalwa da kassussuwa, tsana-tsana da iron na hana ciwon jini sana abun ci da ake samu a abinci, da bi abincin gina jiki, nama mara kitse, kifi, wake, geda waken tsoya, kwai da madara. Alajin da ake bukata, kofin wake biyu zuwa uku ko nama gram dari a rana, sanan kayan lambu kayan lambu yana bada tsana vitamin c don karkon jiki folic acid don hana na kasar kwakwalwa, da kashin baya na jariri fibre na hana matsololin hanji. Mitsali abinci da ake dauke da abu zogale, allayeho, kabeji, tafarnua, tumatur, carros koran wake da barkono. Addirin da ake bukata, a na bukata addirin da yi ke kofi biyu zuwa uku na kayan lambu a kowace rana ƴaƴan itatuwa ya na ba da vitamin c da hana matoliyon fata da hana bushewar jiki. Fibre na sauka narke ciyar abinci misalai abinci da ya ke dauke da sanar da akwai lemu, abarba, tanjarin, mangoro, ayaba, kankana da kwakwa. Abin da ake bukata, ana bukata itatuwa biyu zuwa hudu ko wacce rana misali kamar lemu guda daya ayaba guda daya mangoro guda daya. Yadai danganta, madara da abinci masu dauke da calcium. .Calcium ya na bada calcium ya na bada cina da yake bada kassussuwa da haorin jariri Ya na dauke da vitamin d dan taimakawa jiki sharre calcium, su sha na abinci, madara nono, chikwis, kifi mai laushi kamar irin saidin ajerin da ake bukata. A na bukata kofin madara biyu zuwa uku a kowace rana.

? Alamomin haihuwa da yadda ake ganesu. Lokacin da mace mai ciki ta kusa haihuwa,? jiki ya na nuna wasu alamomi da ke nuna cewa,? ciki aiki ya kusa farawa. Waɗannan alamomi na iya faruwa kwanaki ko makonni kafin a haihu.? Ko kuma ta fara da gaggawa.? Nan ga alamomin haihuwa da yadda ake ganesu.? Ciwon mara? da ciwon jiki.? Macce za ta fara jin ciwon mara,? da matsewar ciki,? wanda ke zuwa da tazara.? Idan ciwon yana ƙaruwa da lokaci yana tsananta,? kuma baya kuma baya lafawa idan an huta, toh haihuwa ta kusa.? Idan ciwon yana ƙaruwa kowane minti 5 zuwa minti 10 kuma yana? ɗaukan tsawan daƙiƙa 30 zuwa 60,? yana nufin ciki ya fara,? sosai.? Yadda ake ganeshi. Idan ciwon yana faruwa a cikin jiki,? gaba-ɗaya yana tsanan,? tsananta kuma baya lafawa ko hutawa, ya na nuna haihuwa ta kusa.? Idan cikin ciki yana tsayawa idan an huta,? ko kuma bai daidaita ba,? ya na iya zama,? Karya alamomin haihuwa.? Sannan akwai fitar ruwa daga mara.? Fitan ruwa mai kama da na zafi ko ɗumi ya fara fita daga mara,? yana nuna cewa ruwan da ke kewaye da jariri ya fashe.? A wasu lukuta ruwa na iya fita,? sannu a hankali ko kuma dayawa kwatsam.? Bayan fashewar ruwan ciki dole a tafi asabiti saboda haihuwa na iya faruwa cikin sa'o'i 24.? Yadda ake ganeshi. Idan ruwa mai ɗumi ya fita daga mara,? ba tare da,? ƙamshi,? mai ƙarfi ba yana nuna cewa ruwan ciki ya fashe.? Idan ruwa na da launi mai duhu ko ƙamshi mai ƙarfi yana iya zama alama matsala.? Ko ana buƙatan likita.? Fitar jiki ko kumburin farji.? Fitar da jini,? mai nau'in majina,? ko ja,? ko ruwan ƙasa, daga gaban macce yana nuna cewa mahaifarta ta fara bodewa.? Wannan alama tana iya faruwa kwanaki kafin haihuwa ko kuma sa'o'i kafin aiki.? Ɗahara.? Yadda ake ganeshi. Idan macce tanada,? Idan macce taga jini, ko ruwa mai ɗanƙo daga gabanta, yana nuna cewa haihuwa na kusa.? Idan jinin dake fita mai yawa ne ko yana dauke da gudawa,? yana iya zama matsala kuma dole a gaggauta zuwa asibiti.

?? Alamomin haihuwa da kuma yadda ake zaɓen wanda yafi dacewa. Aƙwai nau'in haihuwa daban daban kuma zaɓin,? hanya mafi dacewa yana dogaro da lafiyar uwa da jariri. .Matsalar da za'a iya fuskanta da shawarar likitoci,? na nuna haihuwa daf yadda da yadda ake zaɓen wanda yafi dacewa.? Haihuwa ta hanyar ɗabi'a.? Yadda ake haihuwa ta dabi'a itace inda mace take haihuwa ta farji.? Bayan ta fuskanci alamar haihuwa.? Ana iyayin haihuwa ta ɗabi'a ba tare da amfani da maganin rage ciwo ba. Ko kuma ayi amfani da magunguna irinsu,? magungunan rage zafin ciwo.? Fa’idojin haka.? Wani lokacin yanada saurin warke wa fiye da theather,? wato C S.? Yana taimaka wa uwa da jariri su daidaita da juna cikin sauri.? Yana rage hatsarin kamuwa da cututtuka bayan haihuwa.? Yanshe akeyinta?? Idan mace da jariri sunada lafiya, Idan mace da jariri sunada lafiya,? kuma ba matsala a ciki.? Idan jariri ya kasance a matsayi na gaba,? da kanta a lokacin haihuwa.? Lukacin da ba’a cewa ta dace.? Idan jariri yana,? idan jariri yana a matsayi mara ƙyau. Kamar,? Kamar kwankwaso ko kafarsa a gaba.? Idan uwa tanada matsalar hawan jini ko cutar sikila,, wacca zata iya haifar da hatsari.? Hanya ya ta biyu itace haihuta ta theather.? Yadda ake yinta. Anayima mace theather ne ta hanyar yanke,? cikin uwa dan cire jariri daga mahaifa.? Likita yana amfani da maganin sa barci,? ko kuma maganin cire zafi dan hana jin ciwo. Fa’idojin yin hakan. Yanada amfani idan akwai matsala a cikin ciki,?, ko kuma idan haihuwa ta ɗabi’a tanada hatsari. Ana amfani da ita,? ana amfani da ita idan uwa da jariri suna cikin hatsari.? Yausha akeyinta? Idan Jariri yana a matsayi mara ƙyau,? kamar breach ko trensus.? Idan mahaifa ta rufe,? Idan mahaifa ta rufe hanyar haihuwa.? Idan uwa tanada cututtuka kamar ciwon sikila, ko ciwon zuciya, ko ciwon sugar mai hatsari.? Idan akayi theather a haihuwarta,? ta baya kuma likita ya bada shawarar a sake yin haka.? Lokacin da ba,? Lokacin da ba’a cewa ta dace.?? Idan babu matsala da zata hana haihuta ta ɗabi’a, saboda theather tanada hatsarin kawuwa da cuta na jini.? Idan mace nasan haihuta da yawa,? anan gaba, dan yawan theather yana iya rage damar samun ciki.? Haihuwa ta taimako.? Ana amfani da,? Ana amfani da injin tsota, ko kuwa,? ko kuwa kayan kama jariri dun taimaka wajan cireshi daga cikin mahaifa. Fa’idoji. Yana taimakawa idan mace badata karfin turowa.? Ana iya gujewa yin theather idan ba lallai bane.? Yausha akeyinta? Idan mace ta gaji sosai, kuma bazata iya tura jariri ba.? Idan jariri yana cikin wahala kuma yanaso a fito dashi cikin sauƙi.

Fitar da ruwan nono ya na da amfani ga mata masu shayarwa, musamman idan za su fita aiki, su na da matsalar shayarwa kai-tsaye. A iya fitar da ruwan nono ta hanyoyi daban-daban, kuma a ajiye shi domin jariri ya sha daga baya. Hanyoyin fitar da ruwan nono; Akwai hanyoyi biyu na fitar da ruwan nono, ana fitar da nonon da hannu, wannan hanya tana amfani da hannu kawai, kuma ta na da amfani ga mata da ba su da na'urar da ake fitar da ruwan nono, ga yadda ake yi; a wanke hannu da kyau da ruwan ɗumi da sabulu, a samu kwalba mai tsafta ko akwati don tara ruwan nono a gogo hannu a nonon a hankali don motso ruwun nonon, A kama nonon da yatsun hannu, yatsa na sama da na ƙasa, a matse nono a hankali cikin danna ha sai ruwan nonon ya fara fita, a cigaba da yin haka a hankali har sai an samu isasshen ruwa. Amfani da na'urar ruwan Amfani da na'urar fitar da ruwan nono; Ana amfani da, ana amfani da na'urar da ke amfani da wuta don sauƙaƙa fitar da ruwan nono, ga yadda ake amfani da ita; Ana wanke hannu da kyau, kuma a tabbatar cewa na'urar ta na da tsafta. A dai-daita na'urar a cikin fanfo domin ka da yayi ciwo. A fara da ƙaramin, a fara da ƙaramin matsin iska, sannan a ƙara a hankali har sai ruwan nono ya fara fita. A cigaba da fitar da ruwan nonon sama da minti sha biyar zuwa shirin daga kowane nono. A zubar da ruwan nonon a ciki a zuba ruwan nonon a cikin gora mai tsafta ko kuma abu maɗaukin madara. Yadda ake ajiye ruwan nono; Bayan an fitar da ruwan nonon ya na da muhimmanci a ajiye shi awuri mai kyau, don ya kasance cikin lafiya mai inganci ga jariri. Kayan ajiya; Ana iya ajiye ruwan nonon a cikin kwalba ko roba ko kuma gilas masu marfi mai kyau. Ana iya amfani da ana iya amfani da maɗaukai na nono wato jakun-kuna na aje nono, don rage amfani wuri a cikin firij. Dokokin ajiya da tsawon lokaci; Daƙin ajiya, ana ajiye shi ne akan ajiye shi kaman na sa'o'i huɗu zuwa shida, akan aje shi kuma a cikin firij, idan a cikin firjin ne za'a iya ajiye shi kamar kwana huɗu zuwa biyar. idan kuma a cikin firiza ne, ana iya ajiye shi har zuwa tsawon wata shida zuwa wata sha biyu.

Hanyoyin shayar da jaririn da aka haifa da wuri ko wanda bai da ƙiba ko kuma wanda bai da nauyi jariran da aka haifa da wuri ko wato bakwaini ko kuma wanda lokacin haihuwansu bai yi ba basu da nauyin da ya dace suna buƙatar kulawa ta musamman yayin shayarwa da hanyoyin da zasu taimaka wajen tabbatar da cewa jariri yana samun isasshen abinci na farko ƙarfafa ruwan ƙarfafa fitan ruwan nono aboda yawancin jarirai da wuri basu da ƙarpi sosai da zasu iya tsotsan nono kai tsaye ko ana iya fitar da ruwan nono da hannu ko ampani da naʼuran fitar da nono sannan a ba jariri ta wasu hanyoyi kamar bashi da cokali ana iya fitar da nonon sannan a bashi da cokali sannan zaʼa iya ampani da sirinji ana iya zuba ruwan nono a bakin jariri a hankali sannan zaʼa iya bashi da kopi idan jariri bazai iya tsotsa ba ana iya bashi a cikin kofi mai tsapta sannan zaʼa iya bashi sannan zaʼa iya bashi da baki ana sanya jariri a jikin uwa kai tsaye wato fatar uwa da na jariri na taba juna wannan na ƙarpapa jariri ya ƙoƙarta wajen shan nono yana taimakawa wajen ƙarpapa ƙirjinsa daidaita zafin jikinsa da kuma haɓaka lafiyarsa sannan shayarwa a hankali wannan hanyan yana nufin jariri ke kama nono ya sha da kansa a tabbata cewa jariri yana kamawa yana kama kan nono kawai harda wani ɓangare na kan nono domin ya samu nono sosai a riƙa motsa nono a hankali domin ruwan nono ya fita cikin sauƙi yin shawarwa lokaci bayan lokaci jariran da aka haifa da wuri suna buƙatar yawan shan nono saboda ƙarpinsu bayi da yawa a riƙa shayar dasu kowani awa biyu zuwa uku ko da kuwa basu nuna alamun suna jin yunwa ba yin haka yana taimakawa wajen ƙarpapa girma da lapiyarsu daidaita matsayin jariri yayin shayarwa saboda wasu jariran da aka haifa da wuri basu iya tsayawa da kyau yana da kyau a riƙe su a daidai matsayin a daidai matsayin da ya dace yayin shayarwa a riƙe jariri yanda kansa zai ɗaga kaɗan don sawwaƙa sha a tabbatar da cewa baʼa kwaɓe wuyansa ba jikinsa a yanayin shi jikinsa a yanayin shayarwa idan yana da wahalar tsotsa a riƙa matsa masa nonon a hankali domin ruwan ya riƙa fita a sauƙaƙe daidaita lafiyar jariri da kuma bin shawarwarin likitoci a kula da yawan fitsarin jariri domin tabbatar da cewa yana samun isasshen nono idan jariri baya girma yadda yakamata likita na iya bada shawara a cigaba da fitar da nono kuma a haɗa shi da wasu sinadarai na musamman a riƙa zuwa asibiti akai akai domin duba lafiyar jariri

Matsalolin shayarwa kamar kumburin kan nono da radadin kan nono, shayarwa na da mutukar faida ga uwa da jaririn ta amma wasu matsaloli kamar kumburin kan nono da radadin kan nono na iya hana uwar jin dadin shayarwa, ga hanyoyin da za'a bi a magance su, kumburin nono menene kumburin nono? Wannan na faruwa me idan nono ya cika da ruwan nono sannan har yana yin kunci kumbura da kuma ciwo. Yana iya hana jariri Yana iya hana jariri sha yanda ya dace, da kosarwa saboda nono yana da tauri yadda za'a magance kumburin nono shayarda jariri akai-akai kada nono ya cika da yawa a shayar da jariri kowanne awa biyu zuwa uku Fitar da ruwan nono, idan nono yayi tsami ko ya yi kumburi a fitar da shan ruwan nonon kafin jarori ya kama nonon don yafi saukin shayarwa, dumama nono kafin shayarwa, asa kyalle mai dumi a nonon kamar na minti biyar zuwa goma kafin shayarwa domin yayi laushi dumamawa da kuma sanyayawa, bayan Shayarwa a sa kankaara a cikin zani sannan a daura akan nono kamar na minti goma zuwa minti sha biyar domin rage kumburi. Matsa nono a hankali yayin da jariri ke sha, a matsa nono domin ruwan nono ya fito da kyau. Yin amfani da na'urar fitar da nono Yin amfani da na'urar fitar da nono idan jariri bai sha nono sosai ba, za'a iya amfani da na'ura domin a tatsi nono yadda ya dace. Na a biyu radadin kan nono, wannan yana faruwa ne idan kan nono yana yawan ciwo kumburi, fashewa da kuma jin zafi yayin Shayarwa yawanci rashin shayarwa da kayau na iya janyo hakan yadda za'a magance radadin kan nono tabbatar da cewa jariri yana shan nono yadda ya dace, jariri jariri ya kamata ya kama kan nono kawai banda wani bangare na kan nono, sauya matsayi yayin shayarwa, idan uwa taci idan uwa tana jin ciwo a wani matsayi saita sauya yanayin yadda ta aje yaron ko kuma yanayin yadda yaron yake shan nono?? Bayan shayarwa a bar nono ya bushe da iska sannan a shafa man zuma domin rage radadi guje wanke nono da sabulu mai karfi, yin hakan na iya busar da fata kuma ya kara tsananta matsalar amfani da-amfani da nono- amfani da kakin nono, ana iya shafa, ana iya shafa dan ruwan nono akan nonon domin yana magance radadi da kumburi yadda za'a gujewa matsalar, shayar da jariri da wuri da kuma akai-akai domin kada nono ya cika da yawa, sannan a kula da shayarwa domin jariri ya kama nono da kyau yanda ya dace sannan a dinga sauya lokuta daban daban yayinshayarwa kula da lafiyar nono ta habyar shan ruwa da kuma cin abinci mai kyau idan aka bi wadannan hanyoyi za'a rage matsalolin shayarwa kuma uwa zata sami karin kwanciyar hankali yayin shayar da jaririn ta.

Karancin ruwan nono da kuma hanyoyin da za'a bi a magance su, wasu mata na fuskantar karancin ruwan nono yayin shayarwa, wanda zai iya hana jariri samun isasshen abinci, ga dalilan dake haddasa hakan da kuma hanyoyin da za'a magance su, rashin shayar da jariri akan lokaci ko kuma akai-akai, idan uwa bata shayar sa jariri kowanne awa biyu ko awa uku idan uwa bata shayar sa jariri kowanne awa biyu ko awa uku yadda za'a magance hakan a shayar da jarori akai-akai ko da kuwa bai nuna yunwa ba. Kar a ba jariri madara ta roba kafin nono ya fara fitowa sosai, rashin shayarwa daidai idan jariri bai kama nono da kyau ba, ba zai iya tsosa yadda ya kamata ba kuma hakan zai iya rage yawan nono, hanyar da za'a magance hakan, a tabbatar da cewa jariri yana kama kan nono a tabbatar da cewa jariri hanyar da za'a magance hakan, a tabbatar da cewa jariri yana kama har da wani bangare na nono, idan yana da wahala a nemi shawarar likita ko kuma mai kula da shayarwa, matsin lamba da gajiya, idan uwa tana cikin damuwa ko kuma tana gajiya sosai hakan na iya hana ruwan nono fitowa yanda ya dace, yadda za'a magance haka, a sami isasshen hutu da nitsuwa yayin shayarwa, a guji damuwa da yawan tunani ta hanyar yin wasanni da hutawa, da kyau rashin shan isasshen ruwa da kuma cin abinci mai gina jiki, rashin cin abinci mai lafiya da rashin shan ruwa yana rage ruwan nono sosai. Yadda za'a magance hakan, a sha ruwa da yawa kamar kofi takwas zuwa goma a kowacce rana, a ci abinci mai karfi kamar kayan itatuwa da kayan marmari abinci mai dauke sinadarin protein wato mai gina jiki, kamar kifi nama wake da kaza shinkafa da hatsi, dabino kwakwa da ƙulikuli. Yin amfani da madarar roba da wuri, idan an fara baiwa jariri madara ta roba kafin shayarwa, to jariri zai dinga shan madarar roba maimaikon ya ringa shan nono, to jariri zai dinga shan madarar roba maimaikon ya ringa shan nono, roba maimaikon ya ringa shan nono, a ringa shayar da jariri ruwan nono kawai a watanni shida na farko, yin amfani da wasu magunguna, wasu magunguna na iya rage ruwan nono kamar contraceptips da wasu magunguna na cututtuka daban-daban. Hanyoyin da za'a magance haka, idan a shan wani magani kuma ana fuskantar karancin nono a nemi shawarar likita, a nemi hanyoyin tsarin iyali da basa shafar shayarwa. Rashin shayarwa na duka nonuwa, idan uwa tana shayar da jarori da nono guda daya kawai dayan nonon na iya daina samar da isasshen ruwan nono, yanda za a magance hakan a tabbatar ana shayarwa da nonuwa duka domin habbaka fitar ruwan nono yanda ya dace idan aka bi wadannan matakai uwa zata iya kara ruwan nononta ta kuma tabbatar da cewa jariri yana samun isasshen abinci.

Mastitis alamomi dalilai da magani. Mastitis wata cutace dake hassada kunburi da ciwon nono, kuma yawanci haka yana faruwane ga mata masu shayarwa, wannan matsala na iya hana shayarwa cikin sauki, kuma tana iya haddasa zazzabi mai zafi, da kuma tari idan ba’a kula da ita da wuriba tana iya harfar da ƙwayoyin cuta akwai buƙatan magani alamomi, alamomin idan mace tana fama da wannan cuta zata iya lura da wa’innan alamomi. Alama na farko; yin karfi da raɗaɗi musamman lokacin shayarwa ko taɓa nono, kumburin nono, nonon zai iya zama me tauri, nonon zai iya zama yayi tauri nauyi ko kuma gaba ɗaya nono, ja ko zafin jiki a saman fata musamman wajan da kunburin yake fashewa nono ko tsagewan fata wanda ze iya haifar da ƙarin ciwon jin ciwo acikin nono kaman ana caccaka allura alamomin da suka tsananta zazzabi me sanyi wanda yake maaunin shashol talatin da takwas da ɗigo uku 38.3 ko kuma ɗari ba ɗaya 99 wato faranhait, jin kasala da gajiya sosai, saurin bugun zuciya saboda jiki yanada saurin yada cuta, yin ciwon jiki gaba ɗaya kaman ciwon mura, futowon ruwan nono me wari kokuma ruwan jinni daga nono, idan anga wani abu kaman haka yana da kyau agaggauta neman likita dan samun magani domin samun ingantaccan kulawa, Dalilan da ke haddasa wannan cuta; akwai dalilan dayawa dake haddasa wannan cuta mastitis wanda matsala ce me barazana ga rayuwan mata. Alamansa da toshewar hanya ruwan nono, idan ruwan befita ruwan befita yanda ya kamata, yana iya toshewa kuma yana haddasa kunburi, cizon jariri idan jariri yana cizon nono, ko yana jan shi da ƙarfi hakan na iya haddasa rauni wanda ke ba ƙwayar cuta dama shiga, rashn tsaftan nono; idan akayi amfani da sitira ko rigan nono me datti, ƙwayoyin cuta na iya shiga cikin nono. Yawan damuwa da gajiya; rashi isasshen hutawa na iya rage ƙarfin garkuwan jiki wanda ke iya haddasa cutan, shan ruwa kaɗan; rashin shan ruwa me yawa yana iya haddasa bushewan fata da kuma toshewan ruwan nono. Yadda ake magance wannan cuta: akwai honyoyin da ake maganin wannan cuta daban daban, acikin akwai hadda hanyoyi na gida idan cutan ba tayi tsauri ba ana iya amfani da wayannan abubuwa a gida don rage ciwon, a ci gaba da shayarwa sannan ana amfani da ruwan dumi da na sanyi ana amfani da ƙanƙara matsan ruwan nono, sannan akwai ana shan ruwa sosai, amfani da rigan nono mai kyau, hutawa da kyau. Sannan akwai honyoyi na magance shi ta hanyan likitanci, ta hanya magani da rigakafi ko shan rigakafi maganin rage zafi da kunburi, da tintiɓa likita idan nono yanafitar da ruwan jini ko wari.

Alluran riga kafi da akeso ama yara masu cututtuka da ke ɗaukewa, yara dake cututtuka masu daurewa suna da da wannan garkuwa jiki wannan cutace ake saurin kamuwa dashi saboda haka ana bada shawaran a dungayin riga kafi musamman domin karesu daga cututtukan da ka iya zama hatsari dalilin da yasa yara masu cuwon ɗaurewa buƙatan alluran riga kafi yara masu raunin garkuwan jiki basu da karfi wajen yaƙan ƙwayoyin cututtuka kaman zazzabin ciwon sauro ciwon hunhu da kuma sanƙarau na iya shafarsu fiye da sauran yara masu lafiya wasu cututtukan na iya haɗa ganinsu shan magani da kuma dogon lokaci kaman mutuwa riga kafi na temakawa wajan na temakawa wajan hana kamuwa da cututtka me tsanani da kuma hana ya ɗuwansu yin alluran riga kafi da ake sha wartan sha wartan yara masu? wayannan sune wayannan sune mayan alluran riga kafi da ake bama yara yau da kullun riga kafin ciwon hunhu yana kare yara daga cututtukan sanyi lamoniya ko san ƙaro ko kuma ciwon sanyi ana bada shine a wata shidda na farko da wata goma da wata sha huɗu ga jariri, yara dake da ciwon sikila ko asma ko ciwon zuciya ana iya bada tsarin alluran da zasuyi shekara biyu riga kafin ciwon ƙoda da hunhu yana kare yara daga zazzabi mai tsanani da kuma ciwon hunhu ana ba da shine duk shekara musamman ga yara masu ciwo asma ko ciwon hunhu ciwon sikila ciwon ƙoda ciwon zuciya d kuma ciwon suga riga kafin ciwon san ƙarau yana kare yara ne daga cutan sanƙarau yana kare su daga hassada kunburin ƙwaƙolwa yanada matuƙan mahimmanci musamma yara masu sikila ciwon sida raunin garkuwan jiki saka makon maguguna ciwon ƙoda, riga kafin ciwon riga kafin ciwon ciwon haifa tayi tis yana kariya dag ciwon yana bada kariya daga ciwon hanta wanda be iya haddasa matsala me tsanani ga yara masu raunin garkuwan jiki ana badashi ne tin daga haihuwa sannan asake a wata shiida da kuma shekara ɗaya riga kafin ciwon hanta wato eh yana hana cuta dake shafar hanta kuma yana hana yaɗuwan cuta ta hanya abinci da kuma ruwa sha ana badashi ga yara masu ciwon hanta da kuma ciwon sikila da ciwon shan inna wannan ana bada shine idan yara suna wata shida wata goma da wata sha huɗu sannan kuma ana iyayin karin alluran bayan shekara huɗu zuwa shida riga kafin ciwon tari yana hana irinsu te te nos da kuma tarin fuƙa anaba dashi tun yara suna jarire tun daga wata shidda ana sake yinsu a shekara shida zuwa sha biyu yara masu, yara masu cutaye da kullun suna buƙatan riga kafi na musamma da karesu daga cututtuka masu hatsari yara da riga kafi yana hana ciwon hunhu ciwon sanƙarau ciwon shan inna da kuma sauransu da kuma sauran cututtuka da zasu iya haddasa masu matsala me tsaunani iyaye su tabbatar sunkai yaransu wurin riga kafi da wuri damun guje kamuwa

fitowar riga kafi na ramuwa ga yara da suka makara ba yan dabaru idan yaro bai samu riga-kafin da ya kamata a lokacin da aka tsaraba akwai jadawalin ramuwar riga-kafi da ake amfani dashi domin tabbatar cewar yaro ya karfi dukkan alluran riga-kafin da zai kareshi daga cutittuka masu muni wan nan jadawali, yana taimakwa wajen hana cutitika kaman cutittikan shan inna cutitikan hanta ciwon bakon dauro, da kuma ciwon? da kuma ciwon sankarau a cikin yaran dalilin da ke haddasa makara da rika-kafi yara na iya makara da yin riga-kafi saboda? rashin zuwa asibiti ko cibiyar ku kiwon lafia a lokacin da ya dace rashin ishashshun alluran riga-kafi a wasu guraren kiwon lafia rashin sani ko tsoron riga kafi daga iyaye rashin sani, ko tsoron riga-kafi daga iyaye matsalan kudi ko kuma rashin samun daman zuwa wajen riga-kafin yaro da aka hanashi karfan riga-kafi a baya dudda haka ana iya rama rika-kafin da aka rasa a baya domin lokacin da yaro? a duk lokacin da yaro ya dawo asibiti???? ba dole bane, a fara da?? rika-kafi da ga farko idan yaro, ya riga ya karfi wasu allurai basai an sake yin wasuba da ga farko sai aci gaba daga inda aka tsaya ana iya rage tazara tsakanin allurai in da yaro ya shige shekarun da aka tsara a da yawan cin riga-kafi ana iya bayarwa a lokaci guda ba tare da matsala ba a na bin Jadawalin W.H.O Wato wato da na kasahen duniya dan tabbatar da kariya ga rayo cikin sauri jardawalin rama riga-kafi ga yara riga-kafin ci??? riga-kafin ciwon shan inna in yaro bai kammala riga-kafin shan` inna ba yana bukatar karfan ta da huri yaron dake kasa da shekara biyar na iya karfa har sau uku, ko sau hudu, bisa da, sha'anin likitoci riga-kafin hanta idan yaro bai samu shi ba a cikin wata shida, ko wata goma, ko wata sha hudu na haihuwa a na iya rama mishi har zuwa shekara biyar, a na bada tazaran wata daya, tsakanin ko wacce allura, har sai an kammala riga-kafin ciwon bakon dauro ana bayar dashi a shekara daya da kuma shekara na biyu, idan yaro bai samuba ana iya ba da shi har zuwa shekara goma idan yaro bai karfi allura daya ba, ya na bukatar karin guda takwas dan cikawa yana bukatar karin guda, dan cikawa riga-kafin ciwon sanyi yana kare yaro, daga ciwon huhu ko ciwon kunne, da kuma ciwon hankaro idan yaro bai samu

yawan lokutan da ake yin alluran?? karo da riga-kafi, wato bustat biyanal oritat alluran mostat, tana da matukar mahimmanci, domin kara garkuwan ciki bayan anyi riga-kafi na farko wasu riga-kafin kaman, riga-kafin ciwon kanda wombs, da rivelar da detaf??? suna bukatar alluran neman kariya dan tabbatar da cewa yaro yanada cikakkiyar lafia riga-kafin MMR yawan yin bustat ana iya anfani da riga-kafin farko a shekarar farko anayin buster na biyu a shekara hudu zuwa shida dan mutun bai karfi allura biyuba ba lokacin da ya dace ana iya anfani a kowanne lokaci kafin shekara sha takwas ga manya ga manya da basuda shirya takardar riga-kafi ana iya alllura, guda sha daya dan kariya ana iya allura kuda daya, domin kariya riga-kafin??? wato diktedinal tetanus ko kuma tari mai dimi yawan yin bustat anayin riga-kafin farko a wata shida wata goma da wata sha hudu ana yin busta a shekara daya da rabi zuwa biyu ana yin busta na gaba a shekara hudu zuwa shida a shekara sha daya zuwa sha biyu ana bada wani busta mai suna tidaf domin cikakken kariya daganan ana bukatan yin busta, na tattara?? duk bayan shekara biyu idan mutun yana da wani ko ciho mai hadari kaman yankan da ya shafi datti ko, tsinken karfe ana iya bada karin allura na tetanus domin idan ya shige shekara biyar, ba tare da ya sake ba muhimmancin yin busta bustas na kar bustas na, bustas na kara garkuwan jiki bayan riga-kafin farko yana karewa daga rashin ingancin riga-kafi dan zai iya faruwa da lokaci yana hana yaduwar shutittika, kaman kanda tetenus da kuma tari mai tsanani, musamman ga yara, ko maiya har maza?? yana bukatan busta guda daya bayan ga na farko detaf yana bukata busta, a shekara hudu zuwa shida, sha daya, zuwa sha biyu san nan aci gaba da yi duk bayan sheka goma iyayen su tabbar anyi duk kan kuskure da ake bukata, an kare yara daga tsutittika masu hadari, idan kanada

muhimmancin samun shagon magani, samun shagon magani, yana da matukar mahimmaci, wajen inganta kiwon lafia, da tabbatar da cewa mutane suna samun magungunan da kulawan da suka dace wannan hoton yana baiyana mahimamcin dalilin da da ke sa samun magunguna keda amfani ga al' umma inganta amincin amfani da magunguna shagunan magani suna taimakawa wajen tabbatar da cewa mutane suna amfani, da magungunan cikin hanya mai lafiya masana magani suna bada shawari kan yadda ake anfani da magunguna domin gujema illolin su yana hana amfani da magunguna, ba bisa kaidaba kaman yawan anfani da anti-biotics wanda zai haddasa juriya ga kwayoyin cuta samun magunguna akan lokaci samun shagunan magani yana sauwayewa mutane samun magungunan da suke bukata a cikin lokaci idan magani yana kusa yana rage kara yawan tsanantan ciwo a wasu yankunan, rashin shagunan magani, yana sa mutane suyi tafiya mai nisa kafin su sami magani wanda zai iya haddasa mutuwa a wani lokutan ilimin lafia, da bada shawara masana magani, suna bada ilimi game da yadda ake kula da lafia da amfani da maguna yadda ya dace ana samun wasu shawar-wari kan shutittika, dabarun kariya, da kuma yadda zaa inganta lafiyan jiki mutane suna iya tambayan malan maga-takarda, game da illolin wasu magungunan, da yadda zasuyi anfani dasu ba tare da matsalaba ba bincike da rIga-kafi a wasu shagunan magani ana iya bincike dan gano wasu cutittika kaman hawan jini ciwon siga ciwon ciga ko karya garkuwan jiki ana kuma bada rigakafin tsutittika kaman riga-kafinshi kaman riga-kafin shawara da kuma tetanus a wasu shagunan magani ko kuma cutan korona virus inganta lafiyan kauyuka da kuma yankunan da basu da isassun asibitoci a huraren da ba suda isassun asibitoci shagunan magani suna cike gibin wannan suna cike gibin kiwon lafia ya na taimakawa wajen rage yawan tafiya mai tsawo ga mutane da ke neman samun magani wasu shagunan magani suna bada magunguna masu rahuwa ga tallafi ga mutane masu karamin karfi a karshe dai samun shagunan magani yana da matukar mahimmanci domin samar da magunguna akan lokaci bayar da shawarwari shawarwarin lafia, da hana yaduwar shutittika a yankunan da ba suda isassun asibitoci, shagunan magani na taka muhimmiyar rawa dan ceto rayukan al'umma idan ana so a inganta lafia yazama wajibi gwamnati ta samar da shagunan magani a yankunan da ba suda isassun cibiyoyin kiwon lafiya.

? ga cikakken bayani a cikin harshen hausa dangane da hanyoyin hutawa bayan rana mai wahala kaman yadda yake cikin hoton hanyoyi goma mafi kyau na hutu bayan rana mai wahala? ta farkon wata hanya ce ta natsuwa da kwantar da hankali zaka iya zaunawa a wuri mai shuru ka rufe idonka sannan sannan ka mai da hankali kan numfashinka wannan yana taimakawa wajen rage damuwa da ƙarpapa tinani rubuta abubuwa dake zuciyarka idan kana jin damuwa rubuta abubuwan da kake tinani a takarda ko littafi yana iya taimakawa yin haka yana rage matsin lamba kuma yana baka damar sarrafa tinaninka shan shayi mai sanyaya rai kafin kwanciya shan shayi mai? kamar na kamolin girin ti kapin bacci yana taimakawa wajen samun natsuwa wannan yana rage damuwa kuma yana inganta bacci sannan yin wanka da ruwa mai zafi yin wanka da ruwan zafi yana taimakawa wajen sassauta gajiya da kwantar da hankali da kuma kwantar da jiki da kuma kwantar da yanayin tsokokin jiki idan kana da man shapawa mai ƙamshi zaka iya amfani dasu don ƙarin hutawa yin motsa jiki ko kuma ace motsa jiki aikin motsa jiki kaman irin su yoga gudu da pushop yana taimakawa wajen sakin damuwa haka yana ƙara ƙarpapa ida inganta lafiyar zuciya da kwakwalwa? pita yawo waje ko kuma tattaki yin yawo a wuri mai tsafta ko kuma zagaye a wuri mai tsafta kaman cikin shukoki ko bukkoki ko kusa da ruwa yana inganta lafiya da kuma natsuwa yana taimakawa wajen sakin damuwa da samun iska mai kyau shaƙar iska sosai yin numfashi mai zurfi yana taimakawa wajen rage damuwa ko kuma tashin hankali zaka iya nunfasa zaka iya numfasawa cikin jiki a hankali ta hanci sannan ka fitar da baki wato dogon numfashi karanta littafi ko nesanta kanka daga kusa karanta littafi yana taimakawa wajen samun natsuwa rage amfani da waya da kuma? da kuma intanet na taimakawa lokutawa da waya? saurarin kiɗa kiɗa mai laushi kamar waƙa na gargajiya yana taimakawa wajen samun natsuwa zaka iya amfani da kiɗa don rage damuwa da jin daɗin da jin daɗi lokacin hutawa ampani da ƙamshi ana amfani da tiraren wuta mai ƙamshi ko sauraron ana amfani da tiraren ƙamshi yana taimakawa wajen samun sauƙin gajiya wannan yana ƙara jin daɗi da kwanciyan hankali waɗannan hanyoyi na iya taimakawa wajen rage gajiya da kwantar da hankali bayan rana mai tsanani da wahala

Amfanin yin tafiya ga lafiya, wannan yana nuna wannan hoto yana nuna mahimmancin tafiya da yadda take amfani ga jiki da lafiyar ƙwaƙwalwa yin tafiya na mintuna talatin a rana so biyar a mako yana iya zama mafi wannan hanyoyin hanyoyin zama mafi lafiya da farin ciki amfanin tafiya ga jiki da kuma lafiya. Ƙarfafa ƙashi, yin tafiya yana rage hatsarin kamuwa da chuɗaunin kashi ta hanyar ƙarfafa kasusuwa. inganta jindaɗi da rage damuwa yin tafiya yana ƙarfafa fitar cinadarai kamar su endomorphines wanda ke rage damuwa, gajiya, fishi da ruɗani, cikin mintuna goma. Rage hatsarin cutar ciwon ido wato glycoma yana taimakawa wajan rage damuwa a cikin idanu wanda ke hana glycoma. Rage hatsarin kamuwa da cutar alzheimer Idan ana iyayin tafiya akai akai yana iya rage hatsarin kamuwa da cutar alzheimer da kashi hamsin cikin shekaru biyar. Ingarta lafiyar zuciya, tafiya yana kara yawan bugan yana kara yawan bugun zuciya da yawan jini dake rage hatsarin ciwon zuciya. Inganta hawan jini, yin tafiya yana rage hawan jini wato blood pressure da maki biyar, sannan ƙarfafa kafa, yana inganta tsokoƙin kafa ciki harda harda ƙugiyoyin hips da hamstrings da quadriceps yana yana kona kitse fiye da gudun tsire tafiya mai sauri yana taimakawa gurin ƙone kitse da ci fiye da gudu wato jogging inganta da faɗiwa yana rage hatsarin faɗiwa musamman ga tsofaffi ta hanyar ƙarfafa kasusuwan jiki yana rage hatsarin ciwon ciki ga mata tafiya na iye rage hatsarin ciwon daji a hanci da kaso talatin da daya. Ƙarfafa tsukokin jiki, yin tafiya yana motsa tsokoƙin hannaye da kafafu yana kuma ƙara musu karfi karfafatsokoƙin ciki, tafiya na tafiya na motsa ciki wanda ke taimakawa wajan rage kiban ciki da kar fafa tsokoki rage hatsarin ciwon sanyi. Yin tafiya akai akai na rage yiwuwar kamuwa da cututtuka kamar mura da zazzaɓi da kusan kashi hamsinn a garke dai yin tafiya na mintuna kamar talatin a rana so biyar a mako yana taimaka wa wajan samun lafiya mai kyau da farin ciki yana yana amfani ga zuciya, kashi, tsokoki, kwakwalwa da tsarin garkuwan jiki.

Hanyoyi biyar na shiryawa yara masu ƙananun shekaru dan barci mai daɗi. Wannan hoton yana bayaani ne akan yadda ake shiryawa yara masu ƙananun shekaru dan yin barci a cikin farin ciki da ƙwanciyar hankali. Na farko a basu abinci da wuri, yana da ƙyau a basu abinci da wuri ɗan a ɗora abincin baccin su kafin su kwanta yin haka yana hana matsalar narkewar abinci da hana matsalar ciwon ciki yaayin barci. A kula da hanyoyi, a kula da hayaniya da cinkoso waajibi ne a hana hayaaniyaa kamar kiɗa mai karfi talabijin ko wasanni masu taayar da hankali kafin su kwanta yin haka yana taimakawa wajan samar da yanayi mai natsuwa da kwanciyar hankali. Tsaftata jikinsu dan samun natsuwa, ayi musu wanka ko kuma wanke su da ruwan ɗimi da goge masu hakora da sanya masu kayan barci masu laushi yana sasu jindaɗin yin barci kokuma kama su nauyi lokacin hunturu wato sanyi wato akan duba kaya saboda yanayi hakan yana hana su yin bacci cikin datti ko rashin jindaɗi. Karanta labari dan rage gajiya, yara suna jindaɗin karanta musu littafai na labari kamin suyi barci yin haka yana ƙarfafa masu tinanin su, yana rage musu damuwa kuma yana sa sufi jindaɗin yin barcin. Motsa jiki mai sauki da shaakuwa, yin wasu mostsin jiki masu sauki kamar na yoga, ko jan jiki yana taimakawa wajan rage gajiya ko kuma yin press-up ko kuma yin wasanni. Sannan akwai hanyoyin shaakuwa da iyaye kamar runguma shafawa yana ƙarfafa soyayya da natsuwa tsakanin iyaye. Sannan akwai yanayi kuma na shafa musu gashi, yi musu wasanni, kamar wasanni da agogon wasa irin su mota, td da dai sauransu. yana taimakawa wajan ɗaukewa yaro tinani da kuma yin barci. A taƙaice dai wadannan abubuwa guda biyar kafin mu barshi yana taimakawa sosai domin yara su samu kwanciyar hankali da lafiyayyan barci. Yana kuma taimakawa wajan gina ɗabi'u masu ƙyau tin yara suna ƙanana har se sun girma sukan taso da yanayi na natsuwa da kuma tunani da ƙaifin basira da kuma yanayi na ƙaifin tunani da dai sauransu.

Fa'idojin ɗaga kayan nauyi, ɗagawar kayan nauyi ya na da matukar fa'ida ga lafiyar mutum ga baki ɗaya. Anan ga ɗaya daga cikin fa'idojin su ko kuma ga fa'idoji guda goma da mutum ze iya samu ta hanyar yin wannan motsa jikin. Ya na ƙara ƙarfin jiki yin ɗaga abubuwa masu nauyi ya na ƙarfafa tsokoki da gabban jiki, ya na sa mutum yafi ƙarfin jirannan da aiki mai wahala, ya na rage hatsarin rauni, idan tsokoki da ƙasusuwa sun ƙarfafa yawan rauni da mutum ke iya samu yaayin motsa jiki ko kuma aiki ya na raguwa sosai, ya na haɗuwa da saurin narkar da abinci, yawan motsa jiki ta hanyar ɗaga abubuwa mai nauyi ya na ƙarfafa aikin narkarda abinci, ya na kuma taimakawa wajan ƙona ƙitsan jiki da hana ƙiba mai yawa, ya na hana tsokoki su ragu da shekaru yaayinda mutum yake tsufa, ya na iya karfi da kuma rage tsokokin jikinsa daga kayan nauyi ya na hana wannan matsalar ta yawaita yana taimaka wa mutum ya cigaba kasance wa cikin ƙoshin kafiya, ya na rage kitse a cikin jiki hanyar ɗaga abubuwa masu nauyi ya na ƙona ƙitsan jiki a cikin jiki musamman a cikin ciki wannan ke rage hatsarin kaamuwa da ciwon siga da kuma ciwon zuciya, ya na inganta walwalar mutum, yawan mota jiki ya na taimakawa wajan rage damuwa, gajiya da kuma ƙwaƙwalwa, ya na haɓɓaka yawan endorphins wani sinadari ne dake hana mutum farin ciki ya na ɗaukaka gwiwa da kuma ƙwarin gwiwa idan mutum ya na jin ƙarfin jikin sa idan mutum ya na jin ƙarfin jikin sa ya na ƙaruwa, hakan ya na sashi yayi ƙwarin gwiwa wanda ke taimakawa wajan samun ƙyakyawan yanayi na zuciya. Ya na taimakawa ƙwaƙwalwa, ya na taimakawa wajan karfafa ƙwawalwa dan rage hatsarin chututtuka dake tunani kamar chiwukan damuwa, ya na ƙarfafa ƙasusuwa. Yawan motsa jiki da abubuwa masu nauyi ya na ƙara ƙarfin ƙasusuwa ya na hana matsaloli da su ka shafi raunin ƙashi kamar su osteoporosis ya na taimakawa lafiyar zuciya, motsa jiki ya na rage motsin jini, ya na taimakawa wajan inganta yawan jini da hana matsalolin zuciya a gaske dai yawan motsa jiki ta hanyar ɗaga abubuwa masu nauyi ya na fa'idoji masu tarin yawa kaɗan daga ciki sun haɗa da ƙarfafa tsokoki da ƙasusuwa kaama da cututtuka da inganta mutum yin harƙalla mintuna talatin sau uku zuwa sau biyar a ze taimaka wajan samun lafiya.

Ƙa'idojin ɗaure rauni ɗaure rauni yana da matuƙar muhimmanci a fannin lafiya a fannin lafiyar jiki musamman wajen taimakawa wajen warkewar raunuka da kuma kare shi daga cututtuka ga cikakken bayani kan fa'idojin daure rauni: na farko yana bada taimako ga rauni ɗaure rauni yana hana motsi da kuma motsin da zai ƙara lalata wajen da yake da rauni yana kare yanki dake kusa da rauni, yana sa jini ya tsaya daga zubowa yana taimakawa wajen hana motsi idan an yi tiyata ko andasa wani sabon fata yana da muhimmanci a hana motsi wannan yana da muhimmanci a hana motsin yanki don kar ya lalace ko ya rabu da dashin da aka yi bandeji yana riƙe fatar da aka dasa ko wurin da aka yanke don tiyata. Don ba shi damar warkewa da kyau da kuma da wuri, yana taimakawa wajen haɗe gefen rauni. Idan aka samu rauni mai zurfi, dole ne a tabbar da cewa gefen raunin yana manne da juna. Don kar a samu guɓacewa da kuma wahalar warkewa bandeji yana taimakawa wajen riƙewa da matsawa gefen rauni da juna. Domin garkuwar jiki ta iya gyaruwa cikin sauri yana kare rauni daga cututtuka idan rauni ya kasance a guda yana iya jawo cututtuka da ƙwayoyin cuta dake cikin iska ko kuma saman fata. Bandeji yana ƙara? bandeji yana kare rauni daga datti da ƙwayoyin cuta da kuma sauran abubuwa dake iya haddasa kamuwa da cututtuka wanda hakan yakan iya jawo em abubuwa wanda yakan kawo ciwukan daji da sauransu a ƙarshe dai ɗaure rauni yana taimakawa sosai wajen warkar da raunuka. Hana kamuwa daga cututtuka da kuma kare wani daga lalacewa yana da muhimmanci a tabbatar da cewa an ɗaure rauni da kyau ba tare da ba tare da matsewa fiye da ƙima ba. Don jini iya gudana yadda ya kamata kuma wurin ya warke cikin sauri hakan yana taimakawa wajen kaucewa cututtuka kamar irin cututtukan daji cututtuka kamar irin su infection da kuma samun yanayi mai kyau na samu ciwon ya warke akan lokaci. Wato yana ƙara taimakwa wajen gaggawar warakar ciwo. Yauwa!

Fa'idojin karin kumallo ga yara: Karin kumallo yana da matuƙar muhimmanci ga yara saboda yana ba su kuzari da kuma lafiya lafiyyen ciki. Ga cikakken fa'idojin karin kumallo na farko yana ƙara kuzari bayan dare gabadaya babu abincin da ya rage a cikin jiki. Karin kumallo yana samar da kuzari da kuma sabuwar rana yana taimakawa jiki ya samu ishasshan siga wanda yake da matuƙar muhimmanci ga lafiyar ƙwaƙwalwa da kuma gaɓoɓin jiki gabaɗaya idan yaro bai ci karin kumallo ba, zai iya samun kasala da rashin jin dadi a makaranta ko kuma wajen wasanni yana inganta ƙwarewa da kuma ayyuka. Karin kumallo yana taimakawa yarab su maida hankali a makaranta yana ƙarfafa ƙwaƙwalwa da inganta tunani da fahimta yara dake cin karin kumallo sukan fi sauran yara samun kyakkyawan sakamako a karatu. Wato yara dake cin karin kumallo sukan fi samun kyakkyawan sakamako a makaranta, ko kuma wajen karatu yana taimawa wajen kula da ƙiba yara dake cin karin kumallo ba sa jin yunwa da wuri hakan yana rage musu yawan ci yawan ci fiye da ƙima a lokaci rana yana hana ƙiba da matsalolin dake tattare da ita abinci mai gina jiki kamar hatsi, ƴaƴan itatuwa, madara suna bada isasshen abinci ba tare da hatsarin samun ƙiba ba. Yana inganta lafiya, karin kumallo yana taimakawa wajen kare cututtuka kamar ciwukan suga, hawan-jini yana kuma taimakwa garkuwar jiki don hana kamuwa da cututtuka. yana ƙarfafawa lafiyar ƙashi da haƙora. Musamman idan yana ɗauke da sinadrin calcium daga madara ko kuma yoghurt. Karin kumallo shi ne abinci na farko da yara ke ci bayan sun kwana babu abinci a cikin jikinsu, yana da matuƙar muhimmanci don samar da kuzari?? yana yana da matuƙar muhimmanci don samar da kuzari da lafiyyan cigaba da inganta ayyukan ƙwaƙwalwa. A ƙarshe dai cin karin kumallo yana da matuƙar muhimmanci ga yara, domin yana ƙarfafawa jikinsu da ƙwaƙwalwarsu da lafiyarsu gabadaya. yana taimakawa su kasance masu kuzari, basira, lafiya mai kyau. Yana kuma taimakawa karin Sannan ya kamata karin kumallo ya kasance mai dauke da lafiyyan sinadri kamar hatsi, madara, ƴaƴan itatuwa da ƙwayoyi domin cimma waɗannan fa'idoji.

? Dangane da kwatanta abincin gida kuma abincin siyarwa kamar yadda yake ɗauke a cikin hoto na farko farashi abincin gida ya fi araha kuma da tattalin arziƙi fiye da abincin? fiye da abincin waje abinci mais sauri yana da tsada fiye da na gida saboda ana sayar da shi ne a wuraren kasuwanci? abincin gida, yana da ƙarin sinadari masu gina jiki kuma ana sarrafawa domin sinadari samun daidaito abincin sayarwa yana da ƙarancin gina jiki, kuma yakan kasance dayawa a cikin mai sukari da si nadarin sodium wanda yake iya haddasa matsalolin lafiya daban-daban. Ingancin sinadaran abinci, abincin gida ana amfani da abinci ne ana amfani abinci ne na gaske ba wanda ba a sarrafa wanda ke da inganci da lafiya. Abincin sayarwa ana amfani da abincin da aka sarrafa da sinadarai da abubuwa wanda ke rage ingancinsa. Fa'idojin lafiya: Abincin gida yana taimakwa wajen kiyaye nauyin jiki da rage haɗarin kamuwa da cututtuka da suka shafi abinci kamar hawan-jini da da ciwon suga. Abincin sayarwa ana danganta shi da haɓakar ƙiba, hawan-jini, ciwon zuciya da kuma ciwon suga saboda yawan maida sinadarai masu lahani da yake ƙunshe da shi.? dandano da iri-iri abincin gida ana iya daidaita girki da ɗanɗano bisa ga zaɓin mutum domin ana da ƴancin sarrafa abubuwan da za a ci yanda ake so. Abincin sayarwa zaɓi yana iyakance ne ga abubuwa, ga abubuwan da ake da su a madaukar sayarwa, kuma yakan kasance yana da yawan gishiri da mai

Fa'idodin yin binciken lafiya akai-akai Binciken lafiya akai-akai yana da mutuƙar muhimmanci wajen kare lafiyar mutum da hana cututtuka su cigaba wannan hoto yana bayyana wasu daga cikin muhimman fa'idojin yin gwaje-gwajen lafiya akai-akai Na farko, gano matsaloli tun da farko yin gwajin lafiya akai-akai yana taimakawa wajen gano matsalolin lafiya tun suna da ƙananan alamu kafin su ƙara tsananta Idan an gano wata matsala da wuri, mutum zai iya ɗaukan matakin gyara ta hanyar canja salon sa canja salon rayuwa kamar cin abinci mai kyau da yawan motsa jiki wannan na iya hana mutum buƙatar manyan jinyoyi ko tiyata a nan gaba. Samar da magani da wuri. Wasu gwaje-gwaje na musamman suna taimakawa wajen ganin cututtuka kamar ciwon daji, kafin su bazu a jiki Idan an gano cututtuka da wuri yana bada damar fara shan magani da wuri, wanda ke wan? wanda ke ƙara yiwuwar samun lafiya gaba ɗaya Misali, idan an gano ciwon sukari da hawan jini da wuri mutum na iya fara matakan rage matsalar kaɗai? kafin ta haifar da matsaloli masu tsanani kamar ciwon zuciya ko shanyewar jiki ƙaimi na rayuwa mai kyau. idan mutum yasan matsayinsa na lafiya, yana iya fahimtar abubuwa da ya kamata su canja a rayuwarsu domin inganta lafiyarsa gwaje-gwajen lafiya suna suna bada damar sanin abinda ke da barazana ga lafiyar mutum, kamar yawan kitse hawan jini da yawan sukari a jiki wannan na iya ƙarfafa mutum ya fara cin abinci mai kyau kar yayi ƙiba motsa jiki da gujewa abubuwan da ke da illa, kamar shan taba da shan giya Rage tsadar jinya. Idan an gano cututtuka da wuri yana rage yawan kuɗin da za'a kashe wajen magance cututtuka masu tsanani misali idan an gano hawan jini da wuri ana iya hana mutum kamuwa da ciwon zuciya ko bugun jini wanda maganinsa yake da tsada Binciken lafiya yana taimakawa waje kaucewa manyan jinyoyi kamar tiyata da shan magunguna masu tsada Hana yaɗuwar cututtuka. Binciken lafiya yan taimakawa wajen gano cututtuka masu yaɗuwa kamar cututtukan kamar cututtuka masu karya garkuwar jiki da cutukan da suka shafi numfashi idan an gano cuta da wuri, yana bada dama dakatar da yaɗuwar zuwa wasu mutane yana taimakawa wajen wayar da kai kan yadda mutum zai kare kansa da kuma kare iyalansa daga kamuwa da cututtuka

Fa'idoji guda shida na tashi da wuri Tashi da wuri yana da mutuƙar muhimmanci ga lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa yana taimakawa wajen samun kyakkyawar rayuwa da ingantaccen lokaci don gudanar da ayyuka yau da kullum Ga wasu daga cikin fa'idojin tashi da wuri ƙaruwa da ƙwazo a wajen aiki mutum da ke tashi da wuri mutanen da ke tashi da wuri suna bada lokaci mai yawa don yin ayyuka ba tare da gaggawa ba ko kuma matsin lamba sun fi iya shirk? sun? sunfi iya shirya ayyukan su da kyau wanda ke taimakawa wajen rage damuwa da cika aikace-aikace cikin sauƙi safiya ita ce lokacin da ƙwaƙwalwa ke da kuzari sosai don haka yana da kyau don haka yana a sauƙi a iya tunani da tsara ayyuka yadda ya kamata Inganta lafiyar ƙwakwalwa Mutanen da ke tashi da wuri suna samun kwanciyar hankali da rage damuwa yana rage yawan hargowa da gaggawa, saboda mutum yanada isashshen lokaci don shiryawa da yin da yin da yin duk abubuwan da suka dace tashi da wuri ta?tashi da wuri da wuri yana bawa mutum damar fara ranar cikin nutsuwa da shirin fuskantar ƙalubale Ingantaccen barci mutanen da ke tashi da wuri, yawancin su suna fara barci da wuri wanda ke taimakawa wajen samun ingantaccen hutu idan an tashi da wuri a kullum jikin mutum yana samun kyakkyawan tsari tsarin bacci wanda ke taimakawa wajen samun kuzari da rage gajiya yin barci da wuri yana tamakawa wajen rage matsalolin barci.kamar rashin iya barci da yawan farkawa cikin dare samun ƙarin lokaci don kula da kai. Tashi da wuri yana bada damar yin motsa jiki, shan shayi ko coffee cikin nutswuwa da yin tunani da addu'a kafin fara ayyukan rana yana taimakawa wajen yin shiri mai kyau don ranar da ta don ranar da ke tafe wanda ke son mutum yafi jin daɗi da nutsuwa ko lokaci ko lokaci don shirin fita aiki ba tare da gaggawa ba tashin hankali wanda ke rage damuwa Daidaita rayuwa da aiki Mutanen da ke tashi da wuri suna iya raba lokaci mai kyau tsakanin aiki da rayuwar kansu yana hana jinkirta ayyuka saboda mutum yana da wadataccen lokaci da fara aiki da wuri idan an tashi da wuri ana iya gama aikace-aikace cikin lokaci wanda ke bada damar samun lokaci don iyali da abokai fa'idojin lafiya jiki mutum mutumin dake tashi da wuri mutanen dake tashi da wuri yawancin su kan ci abinci mai kyau da safe wanda ke da mutuƙar muhimmanci ga lafiyar jiki yana taimakawa wajen rage haɗarin ciwon zuciya, hawan jini da ƙiba saboda mutum yana da damar yin motsa jiki da cin abinci mai lafiya yana rage yawan gajiya da kasala saboda mutum yana samun isarshen barci da hutawa A ƙarshe dai tashi da wuri yana da mutuƙar muhimmanci ga lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa yana ƙara ƙwazo, rage damuwa, inganta barci da kuma samar da lokaci mai kyau don kula da kai da kuma gudanar da ayyuka cikin nasara domin inganta rayuwa, yana da kyau mutum ya saba da tashi da wuri don samu fa'idoji masu yawa

Yana daga cikin mafi sauƙin motsa jiki dake tasiri ga lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa yin tafiya a kullum yana taimakawa wajen ƙarfafa tsokokin jiki rage ƙiba da hawar kuzari Ga cikakken bayani kan fa'idojin tafiya a kowace rana yana taimakawa wajen ƙone kitsen jiki tafiya na taimakawa wajen ƙona adadin adadin kitse dake jikin mutum idan ana yawan tafiya, yana hana ƙiba ko hanyar rage adadin kitsen dake ƙaruwa ko yake taruwa yana taimakawa wajen samun ingantacciyar ƙiba mutane dayawa na fama da ƙiba mai yawa ko ƙiba mai ko ƙiba mai mai nakasa tafiya na daidaita nauyin jiki ta hanyar? rage kitsen da bai dace ba da kuma ƙarfafa tsokokin jikin mutum yana rage ciwon gwuiwa da kuma ciwon jiki idan mutum yana fama da ciwon gwuiwa da ciwon ƙashi tafiya yana taimakawa wajen rage wannan ciwon yana motsa ruwan dake tsakanin yana yana motsa ruwan dake cikin gwuiwa yana hana tsokoki yin laushi yana ƙarfafa ƙasusuwan tsokoki tafiya yana haɓaka ƙarfafa ƙashi ya hana su yin rauni haka yana rage haɗarin samun ciwukan da ya samu ƙashi, wato wato osteoporosis yana inganta dattarin?? jiki da taimaka yana inganta data?? jiki daidata motsa jiki tafiya yana ƙarfafa ƙafafu da tsokokin jiki da gujewar faɗuwa ko rauni mutane masu tsautsayin tafiya ko saurin faɗuwa na iya anfana ta hanyar yawaita tafiya yana kawo sha'awa yayin wasanni yin tafiya yana ƙarfafa mutum ya shiga wasu nau'ikan mo wasannin motsa jiki, kamar gudun famfo, yin iyo a ruwa, yin tsalle-tsalle haka yana ƙara kuzari da inganta rayuwa jiki gaba ɗaya yana taimakawa wajen shan iska yana taimakawa wajen shan shan iskar waje da kuma hasken rana tafiya yana taimakawa wajen shan iska mai tsafta da kuma samun fitilar rana wanda keda mutuƙar muhimmanci ga lafiyar ɗan adam hasken rana na taimakawa a iya samun sinadarin vitamin D da kuma ƙarfafa ƙashi wan? wanda ke ƙarfafa ƙashi da kuma inganta riga kafi yana ƙara kuzari idan mutum yana jin gajiya da kasala tafiya na iya farfaɗo da kuzari yana haɓaka jini da yake gudana yadda ya kamata wat? sannan kuma yana ƙara yawan oxygen a jiki a ƙarshe dai tafiya a kowacce rana yana da mutuƙar mun amfani ga jiki da ƙwaƙwalwa yana taimakawa wajen rage ƙiba, ƙarfafa ƙashi rage damuwa ƙara kuzari. Don haka yana da kyau a tabbatar anayin tafiya aƙalla mintina talatin a kowacce rana don samun waɗannan fa'idodin.

Fa'idojin aikin rage ƙiba. Rage ƙiba yana ɗaya daga cikin hanyoyin magani na likatanci da ake amfani da su wajen taimaka wa mutane da ke fama da ƙiba mai yawa. Wannan tiyata na iya haifar da sauyi mai kyau ga lafiyar mutum, ta hanyar rage hatsarin cututtuka da kuma inganta rayuwar mutum gaba ɗaya. Wata matsala ce da ke hana zuciya bugawa da kyau. Yana haifar da matsalolin jini da gajiya. Rage ƙiba ta hanyar tiyata yana rage haɗarin Saboda, Saboda taimaka wa zuciya da bugawa yadda ya dace. Hana ciwon ciki da "Cancer" Ƙiba tana da alaƙa da ƙaruwar haɗarin da ƙaruwar haɗarin ciwon daji na mahaifa. Aikin rage ƙiba yana taimakawa wajen rage yawancin me ke haddasa wannan ciwon? Samun nasarar ƙiba na na dogon lokaci Yin titar rage ƙiba yana bai wa mutum damar rasa nauyi, da kula da lafiyar jiki na tsawon lokaci. Yana rage adadin kuzari na jiki, da jiki ke ɗauka. wanda ke hana ƙiba ta dawo. Raga alamomin ciwon sikari nau'i na biyu. Yana ɗaya daga ciki manyan dalilan da ke haddasa ciwon siga nau'i na biyu. Yayin tiyata, yawan "insolin" dake jiki na daidaita. na daidaita. yana rage buƙatun shan ruwan mu yana rage buƙatar shan magunguna. Mutanen da ke da ƙiba mai yawa suna fuskantar damuwa da rashin jin daɗi. Aikin rage ƙiba ya haɓɓaka gamsuwar jiki, yana rage damuwa da Rage hatsarin rashin haihuwa Ƙiba na iya hana mace samun ciki, wanda ke yake sa haihuwa. Bayan tiyata, matan da ke fama da rashin haihuwa na iya samun damar ɗaukar ciki, cikin sauƙi. Hana ciwon haɗin guiwa. Ƙiba na jefa nauyi mai yawa a kan yana haddasa ciwo da matsaloli, yawan ƙiba na sa Ƙara tsawon rayuwa. Mutanen da suka yi aikin rage ƙiba na rayuwa shekaru da dama fiye da waɗanda ba su yi ba. Hakan yana faruwa ne saboda rage haɗarin ciwon zuciya, hawan jini da ciwon sikari. Da gaske dai aikin rage ƙiba yana da matuƙar amfani da mutanen da ke fama da ƙiba mai yawa, yana taimakawa wajen rage haɗarin ciwon zuciya, da inganta lafiyar ƙwaƙwalwa. Da kuma ƙara tsawon rayuwa.

Fa'idojin rage ƙiba: Rage ƙiba yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa. Yana taimakawa wajen rage cututtuka, inganta rayuwa, ƙwaƙwalwa. Ga wasu daga cikin fa'idojin guda takwas. Wato fa'idoji guda takwas na rage ƙiba. Zama mai farin ciki. Mutanen da suka rage ƙiba, suna jin daɗi da gamsuwa da jikinsu. Rage ƙiba yana hana damuwa. Yana kuma sa mutum ya ji, ya fi jin kwanciyar hankali. Samun daidaito wajen bacci. Mutanen da ke da ƙiba suna fuskantar matsalar rashin iska yayin bacci. Wanda ke haddasa gyangyaɗi, mai yawa. Rage ƙiba yana inganta tsarin numfashi, yana sa mutum ya daina gyangyaɗi. kuma yana sa bacci mai kyau. Ƙarin ikon kula da rayuwa, Mutanen da suka rage ƙiba suna jin ƙarfinsu ya ƙaru. Aiki da tsarin kula da cin abinci yana inganta Yana inganta yawan tsari da kulawa a rayuwa. Yin harkokin wasanni da yara. Rage ƙiba yana sa mutum ya fi ƙwazo da kuzari. Yana ba da damar yin taka tsantsan da yara. kamar yin wasa da su, ko kuma guje-guje. Inganta ƙarfin tunani. Masu ƙiba suna iya fuskantar matsaloli wajen daidaita tunaninsu, Masu ƙiba suna fuskanta, wajen daidaita hankali da tunaninsu. Masu nauyin jiki mai sauƙi gaskiya an fi samun nasara wajen gwaje-gwajen ƙwaƙwalwa fiye da masu ƙiba. Yin ayyukan motsa jiki. Mutanen da suka rage ƙiba, suna iya yin atisaye ba tare shan wahala ba. Ta hanyoyin guje-guje, hawa keke da sauran wasannin da zai kasance da wahala um da sauran wasa da sauran wasanni masu wahala. ba kamar da ba. Samun ƙarfin guiwa. Mutanen da suka rage ƙiba suna jin gamsuwa da kansu, Hakan ya taimaka wajen samun ƙarfin guiwa um um Mutum zai iya nema ko faɗin ra'ayinsa ba tare da jin kunya ba. Rashin jin tsoro wajen siyen tufafi. ƙiba yana sa mutum ya fi ƙarfin Rashin ƙiba yana sa mutum ya fi jin daɗi, da tufafin da yake sawa. Mutanen da ba su da damuwa ko tsoro wajen siyen kaya, ko kayan kwalliyaɓ Rage ƙiba yana da fa'idoji da dama, tun daga inganta lafiyar jiki, ƙwaƙwalwa, ƙara kuzari da rage damuwa. Yawan aiki da rage ƙiba yana da muhimmanci wajen samun rayuwa mai inganci. da farin ciki. Sannan akwai rage hatsarin ciwon siga Mutanen da suka rage ƙiba suna ƙarancin hatsarin kamuwa da ciwukan, ciwaon siga wata sikari. Rage ƙiba yana inganta yadda "Isoline" de aiki a cikin jiki. Yana kuma siga da jini ya kuma kare shi daga ciwon zuciya.

Fa'idojin daidaita aiki da rayuwar kai. Daidaita aiki da rayuwa yana nufin samun kyakkyawan tsari tsakani aikin mutum da rayuwarsa ta yau da kullum. Hakan yana rage damuwa yana inganta lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa. Kuma yana ƙara nasara a rayuwa. Akwai daidai guda goma da zai tasiri ga rayuwa. Rage damuwa. Idan mutum yarage aikin da ba Aiki da ba Idan mutum ya rage yawan aiki, da bada lokaci ga kansa da iyalansa, zai samu damar shaƙatawa Rayuwa za ta iya sarrafa, da fahimtar tunani da Rage damuwa yana rage cututtuka kamar, hawan jini, ciwon zuciya da ciwon kai, da yawan tunani. Inganta lafiyar ƙwaƙwalwa. Mutum yana samun lokaci na hutawa daga matsin lamba na aiki. Yana hana gajiya ta ƙwaƙwalwa da rage hatsarin cututtuka kamar damuwa, rashin kwanciyar hankali. Inganta lafiyar jiki. Idan mutun yana da lokaci don motsa jiki, hakan yana kare shi daga cututtuka kamar, ƙiba, ciwon zuciya da ciwon sikari. Motsa jiki yana ƙarfafa jiki, ƙashi da tsokoki. Yana sa mutum ya kasance mai kuzari Inganta zama da mutane. Idan mutun yana samun isasshen hutu, zai fi maida hankali da lokacin da yake, tare da iyalinsa da abokan zama. Hakan yana haɓaka hulɗa da mutane, kuma yana sa mutum jin daɗin rayuwa. Inganta dangantaka. Idan mutum ya daidaita lokacin aiki ga rayuwa, zai samu ƙarin lokaci, tare da iyalisa da abokai. Hakan yana ƙarfafa alaƙar aure, zumunci da sauran ma'amaloli. Ƙara sha'awar aiki. Idan mutun yana samu hutu da isasshen kulawa, zai fi sha'awar yin aiki da ƙwazo. Yana ƙarfafa ƙwazon ma'aikaci, kuma yana ƙara masa ƙwarin guiwa, ƙarkafafa basira da fikira. Lokacin shaƙatawa yana buɗe ƙwaƙwalwa. Yin ƙirƙirar sabbin dabaru da mafita. Mutanen da suka daidaita rayuwarsu, suna da kyakkyawan tunanin da dabarun magance matsaloli. Ƙara haɓɓaka aiki. Idan mutum yana samun kyakkyawan hutawa, zai fiye yin aiki da ƙwarewa da inganci. yana hana gajiya da rage kuskure a wajen aiki. Ƙara farin ciki. Mutanen da suke. Mutanen da suke samun daidaito tsakanin aiki da rayuwa, suna da farin ciki da natsuwa. Idan mutun yana samun lokaci da abubuwan da yake so, zai fi jin daɗin rayuwa, rayuwarsa. Ƙara nasara. Idan mutum yana daidaita aiki, da lafiya da hulɗa da mutane, zai fi samun nasara zai fi samun nasara a rayuwa. Kyakkyawan tsarin yana sa mutum yin aiki cikin kwanciyar hankali da samun sakamako mai kyau.

yadda ake kula da zubar jini zubar jini yana yana iya zama me hatsari musamman idan ya kasance me yawa ko me tsanani wannan yana iya haddasa rashin jini a jiki wanda shi barazana ga rayuwar ɗan Adam dan haka yana da muhimmanci a san hanyoyin dakatar da jini da ke cike daga raunuka akwai hanyoyi uku na dakatar da zubar jini daga waje kamar yadda aka bayyana a cikin hoto matsa rauni wannan itace hanya mafi sauri da tasiri wajen dakatar da yawan jini dake fita daga rauni ana yin sa ne ta hanyoyi kamar saka safar hannu ta likitoci idan ana da ita domin hana kamuwa da cuta sanya gauze me tsafta ko ƙyalle me tsafta akan raunuka latsa wurin da ƙarfi da amfani da hannu hannu domin hana jinin ya cigaba da fita wannan hanya ce mafi inganci kuma tana iya dakatar da yawancin nau'ukan zubar jini na biyu ɗaga sashi ɗaga sashin da aka ji rauni wannan hanya tana rage yawan jini da ke kwarara zuwa wurin da aka sami raunin? ana iya yin hakan ne daga sashin da aka samu rauni sama da matashi? haɗa wannan hanya da latsa wurin da hannu domin samun kyakkyawan sakamako wannan yana temaka wa wajen rage saurin kwararar jini daga raunuka? latsa wurin da jini ke fita idan jini be tsaya ba bayan amfani da hanyoyin farko guda biyu ana iya amfani da matsi lamba a mahimmancin wuraren da jini ke bi a jiki jiki a muhimman wuraren da jini ke bi a jiki wannan hanya tana rage saurin kwararar jini a wurin taƙaita hanyoyin da jini ke wucewa akwai muhimman wurare da za'a iya latsawa ko kuma matsawa domin rage kwararar jini kamar saman gwiwar hannu sannan kuma a kusa da cinya kusa da cinya sama idan jini ya cigaba da fita bayan yin haka ya kamata a nemi agajin likitoci da gaggawa muhimman matakai idan mutum yana da rauni me tsanani dake fitar da jini da yawa kada a jira a nemi temakon likita cikin gaggawa idan jini be tsaya ba bayan minti goma zuwa sha biyar na matsin lamba ya kamata ayi amfani da dabarun likitoci ta hanyar amfani da da suke amfani da shi wurin tsaida jini kar a taɓa cire ƙyallen da aka ɗora idan jini be tsaya ba maimakon haka a ƙara wani abu ne me tsafta a saman sa domin a ƙara matsin lamba a karshe dai idan mutum na fuskantar zuban jini jini daga rauni yana da mahimmanci a yi amfani da waɗannan hanyoyi domin dakatar da jini cikin gaggawa wannan ze temakawa wajen hana mutum rasa jini me yawa wanda ta iya sanadiyar salwantar rayuwanshi

cikakken bayani akan menene wata hanya ce da ake numfashi da ake amfani da ita dan kwantar da hankali da rage damuwa da daidai ta numfashi ana kiranta ne saboda tsarin numfashin yana da sassa huɗu kamar kusurwowi na cikin akwati yadda ake yin shi yana bin sabbin yana bin tsari guda huɗu inda kowane ɓangare ake yin shi har zuwa ƙirgawa huɗu shaƙan numfashi na tsawon ƙirgawa huɗu za a shaƙi iska a hankali ta hanci har ƙirga ɗaya biyu uku huɗu za a cika huhu da iska sannan se a riƙe numfashin na tsawon ƙirgawa huɗu bayan an cika huhu da iska na tsawan numfashi har zuwa ƙirgawa ɗaya biyu uku wannan yana temakawa jini ya numfashi ga ƙwaƙwalwa fitar da numfashi na tsawon ƙirgawa huɗu ana fitar da numfashi a hankali ne ta baki har zuwa ɗaya biyu uku huɗu ji yadda jiki yake sakin damuwa da nauyi na huɗu riƙe numfashi na tsawon ƙirgawa ɗaya biyu uku huɗu kafin sake shaƙar iska a dakata har se anyi ƙirga so huɗu wannan wannan yana ba wa ƙwaƙwalwa da jiki damar hutawa a maimaita wannan tsari har sau biyar zuwa goma ko har se an ji ƙwaƙwalwa ya samu kwanciyar hankali amfaninsa irin su tunani da yana temakawa wajen samar da natsuwa da kwanciyar hankali daidaita tsarin numfashi yana hana numfashi ya rikice saboda damuwa ko tsoro inganta ikon numfashi tsarewa kan damuwa, fargaba da idan mutum yana cikin damuwa ko ɓacin rai yin wannan numfashi na temakawa wajen kwantar da hankali inganta ƙarfin zuciya da wannan tsarin yana ƙara ƙarfin jijiya numfashi na biyar temakawa wajen samun barci me kyau yin kafin kwanciya barci yana rage tunani me nauyi da kwantar da jiki yaushe ake amfani da shi? idan mutum na cikin damuwa ko fargaba kafin barci domin samun hutu me kyau lokacin da ake fuskantar matsanancin ɓacin rai kafin jarabawa ko wata dan rage tashin hankali a cikin darasi ko aiki da ke buƙatar maida hankalin zuciya a ƙarshe dai hanya ce me sauƙi amma me matuƙar amfani wajen rage damuwa, fargaba da daidaita numfashi yin sa akai-akai yana temakawa wajen samun natsuwa

cikakken bayani akan four, seven, eight (478) wato numfashin four, seven, eight (478) miye numfashin four, seven, eight (478) wato huɗu, bakwai, takwas (478) huɗu, bakwai, takwas (478) wani numfashi ne wata hanya ce ta numfashi wacce ake amfani da ita domin kwantar da hankali, rage damuwa da temakawa wajen sa mun barci me kyau wannan hanya tana da matakai guda uku (3) shaƙar numfashi na tsawon ƙirgawa huɗu (4) wato ɗaya (1), biyu (2), uku (3), huɗu (4) riƙe numfashi har tsawon ƙirgawa ɗaya (1), biyu (2), uku (3), huɗu (4) biyar(5), shida (6), bakwai (7) ya fitar da numfashi ta hanyar ƙirga wato ɗaya (1), biyu (2), uku (3), huɗu (4) biyar(5), shida (6), bakwai (7) har zuwa takwas (8) yadda ake yin numfashi me tsarin huɗu (4), bakwai (7), takwas (8) shaƙar numfashi na tsawon ƙirgawa huɗu a shaƙi iska ta hanci a hankali har ƙirga ɗaya (1), biyu (2), uku (3), huɗu (4) a cika huhu da iska sosai sannan a riƙe numfashi har tsawon ƙirga bakwai bayan an shaƙi iska. a tsare numfashin har zuwa ƙirga ɗaya (1), biyu (2), har zuwa bakwai(7) sannan fitar da numfashi na tsawon ƙirga ɗaya (1), biyu (2), uku (3), har zuwa takwas (8) ana fitar da iska ne a hankali ta baki har zuwa ƙirgan ɗaya (1), biyu (2), uku (3), har zuwa takwas (8) a ji yadda jiki yake sakin damuwa da gajiya so huɗu (4) ko so biyar (5) a maimaita wannan tsari so huɗu (4) ko so biyar (5) har se an ji natsuwa da kwanciyar hankali amfani d tsarin fitar da numfashi huɗu (4), bakwai (7), takwas (8) ƙwaƙwalwa da jiki daidaita ƙwaƙwalwa da jiki yana hana ƙwaƙwalwa yin aiki fiye da ƙima yana bata damar samun hutu rage damuwa da fargaba. idan mutum yana cikin damuwa ko tashin hankali yana yin wannan numfashi domin kwantar da hankalin sa saukar da hawan jini yana rage gudun bugun zuciya wanda ke temaka wajen rage hawan jini inganta barci yana temakawa wajen rage tunani me nauyi kafin barci hakan yana samar da barci me daɗi da natsuwa inganta lafiyar zuciya da hu-hu yin wannan numfashi yana ƙara da jijiya yana temakawa wajen natsar da zuciya yaushe aka amfani da wannan tsarin numfashi na bakwai na huɗu (4), bakwai (7), takwas (8) kafin barci domin samun isashshen barci idan mutum yana cikin damuwa ko fargaba bayan wahalar aiki ko rage gajiya da numfashi kafin jarabawa ko wani abu me matuƙar mahimmanci domin rage tashin hankali da kuma lokacin ɓacin rai dan hana zafin zuciya da yanke shawara cikin sauri.